bandiraɓe on calmina on jettama on juurama on jafnama koye haalirde moon haalirde men gonɗon tawa koye JABY JULA FM nde tamedere e ɗiɗi toɓɓere gotel konggol ummorade ɗo e commune mo Thiel funnage e hirnange rewo e worgo on mbiyama jaam hirre moon en garti noon e jewte moon jewte men ɗe mbatten kala saaha e ballal fedde moon fedde men wiite nde AICRA e jokkodiral maɓɓe e ISRA wonndude e ANCARE ANACIM eɓe gannduɗa Jokalante e IRAK to banŋnge jewte ɗe gannduɗa ko fewti e ndeema e karallagal he jooni jooni o ko ceerno Ibrahima Touré ɗo e haalirde nde ko sehilmon Aliou Soya Sow eɗen mbaɗi invité goto e haaralleɓe mon gannduɗa ko dilloɓe ko fewti e ndeema ɗo e nder commune mo thiel yewtere nde inchallah ma en mbaɗɗum e dooge ɗiɗi rogere andana nde to banŋnge ɗemngal Pulaar rogere wonnde nde ma en tonggu ɗum kadi to banŋnge ɗemngal Jolfe so haaji Allah ko aadi eɗen naata e yewtere he en tottat ɗum kanko invité o salmodira e heeɗiyankoɓe radio JABY JULA FM
salamu aleykum population mo Thiel on calminama goto foof inde mum e yettode mum mbiyatemi ko Sadio Déme njoɗanimi ɗo ko fedde mbiyatede ANCARE
jarama Sadio Déme o woni kooɗo men hannde kadi yewtere nde noon nde faayi ha jooni koto banŋge ndema kono hannde a jaahten ko ko wiite ko entretien des cultures déservages et cerclage ɗum noon kadi koko tongga to banŋnge ɗemngal tubankore eɗen njinno tan pirtana ɗum bandiraɓe heeɗiyankoɓe
Allah jarama a jarama directeur kono wonirir ni kala ndemowo toujours haade ma soñoyde woodat étapes ji ɗi gannduɗa aɗa footi heen reew donc so a yeehi haa fewni geese maɗa depuis to adana sa waɗi netoiyé si a aari a awi
ne ruuji
a ruuji voilà so a awi hoɗum ronndi heen ko toppitade toppitagol ngol noon ɗi waɗi heen façon ŋaaji kewɗi no Français wiyata ɗum entretien <hesitation> e ngol toppitagol waɗi heen ko wiyate cerclage e binage a nani cerclage tan ko ittude huɗo ko e nder geesa hee binage ko membinde leydi ndi ɗum ko geeɗe ɗiɗi ɗe gannduɗa ina e nder toppitade geesa mais kadi pour wawde wallude njalluɗi ɗi ɗi mbawa wurde tawa wodani haydara ko tampini ɗumen e doow mawnugol mumen toujours e on entretien ɗum woni toppitade ɗi waɗi heen traitement ji kadi ko heen ngooni manam so tawi aɗa yiiɗi falade ko yakkata aɗa wawi wadde traitement ko wiyete traitement préventif manam ñawndude leggal ngal tawa ñabbu wawa ɗum wawa ɗum njaggude ko aroyta to yeeso ko ɗum woni falade nde walla aɗa wawi toppito tawa woni ko hunnde yaltunde e nder geese hee aɗa yiiɗi ɗum haaɓade donc ɗum woni traitement curatif donc ko ɗen geeɗe ɗiɗi ɗe gannduɗa ina coomodi e doow toppitade njalluɗi ma donc sa wii cerclage o e binage o désherbage o a nani tan désherbage toujours ko ittu gol huuɗo donc désherbage e cerclage pratiquement c' la même chose donc binage o woni arde mebbinde leydi ndi tan taw so tawi ndiyam tooɓi tan exactement
fonnda ɗum haaɗum foota
ko noon tigii
eyyi to banŋnge wadde e entretien o hono ni no mbiɗa ko toppitade ko nde ko rende nde kadi ko gawɗa ko haa mbawa anndude beela ina waɗi huɗo ala huɗo ine waɗi waɗi huɗo kadi mbawa remde ɗum mbawa kadi ne fonndude leydi ndi tawi woto ɓurde beele so tooɓi ndiyam ɗam tawa njallugol ngol ine wawi yettade e fannu o e kala njallugol ngol gannduɗa ina fuuɗe e nder geesa ba a kono ɗum ɗon hol saaha ɗum waɗate beela sa awi tan ko fuuɗi yaade huɗo tan ko ɗon puɗɗotoɗa walla kam ɗum e étapes uji e demri ndi foof ko heen waddorte walla remooɓe goho ndema ɗiɗi ndema tati e won kadi fannuji awdi ɗi gannduɗa awat gawanteeri ko wayno gawri gerte kadi ne ñebbe ko nanndi heen kam ɗum foof kono noon ɗum waɗirte entretien walla ene serti to banŋnge entretien o e fawade e leƴƴi ɗi ɗi gawɗa
effectivement bon toppitade geesa ala waftu sa ari tan a awi ko ko ɗon waɗi démarré haa ñannde kala coñoyta foof koye étapes ji he jeeya donc koko neɗɗo o si a taagi tan a woni ndemowo aɗa footi heen accitade hakke so a heeɓi a heeɓi awde tan donc à partir de on wattu ɗon déjà toppitagol ngol fuɗɗima par ce que a wawata joɗade gacca mbiya mi fadat ha so huuɗo ko heewi e geesam mi doora ummade pour laɓɓinde walla pour lawlinde donc déjà présent gummotoɗa pour paaloɗa ko huuɗo tawko mawnidani e njalluɗi ma a yiiya woɗɗuɓe so gaari sooɓe gaawi tan e tawa woona ko waɗa labourer wona ɗo huusirta ni ɓe garat tan ɓe gawa sooɓe gawi tan déjà ɗo ɗo somo ara o reewi ɗo kon huuɗo ɗon foof ko mayat donc a woori hakkunde baali ɗi heddoto heen huuɗo ɓe gacca parfois so fuuɓi han haa mawni seeɗa ɓe ndewa ndewa husini rewa e hakkude baali hee wara kon huuɗo haade ko ummitoyade taw njallungol ngol woɗɗoyima donc kadi ɗum ɗon foof ko méthode ɗi yimɓe njii eɓe mbaɗa pratiqué pratiquement koko heewi ɗo par ce que wona foof daañi possibilité pour wawde hebde tracteur o wawa wadde labourer e geesa ma pour mbawa aw donc si tawi aɗa jogii machine ŋaji ɗi wayno usini en ni aɗa wawi wadde raadu so a hantini machine o donc mbawa heen toppito mbawa heen abbitade machine o somo ara omo wawa aaw walla so tawi huuɗo ko wonano noon heewiri doole aɗa wawi awde directement paada ha balɗe seeɗa haa so ɗum fuuɗi mawni seeɗa doora artude mbaɗa raaɗo donc huuɗo ko ko ko maaya
aɗa wawi kadi radade ha gayna kadi
wa
hayso machine ɗum ɗo foof saɗa ɗum waɗa holɗo tumnoto ɗa beele sa sohli remde tan a finat tan ndemoya walla wonɗo ponnoɗa tumnade haa ndema walla mbasa kadi ne remde
bon ɗi woodi étapes uji kewɗi ɗi jomum o footi rewde haade yettade ɗon anndii ndema ko ɗum eɓɓoje donc ko ɗum wiiya so tawi a woni ndemowo tan il faut mbawa wawde eɓɓude e activité ji ma ɗipoɗɗa wadde ɗi nden eɓɓore noon ko haade ndugngu aar' poɗɗa joɗade miijoɗa pourtant e o campagne ko ɗum ponmi reem anndi en layino ɗo laaya cuɓagol geesa ba donc si cuɓagol geesa ba woon condition ji gonɗin heen il faut ƴewtino ɗa est ce que wodino ko waɗano ɗo rowane so tawi goɗɗum waɗanoma ɗon rawane mais ko hombo façon wonno heen so tawi gerte ndemanoma heen mais hikka a fotani remtu ɗon gerte il faut mbaɗa ko wiyete une céréale soit ɗi wawi wonde tawa ko masara walla ɗi wawi woon tawko gawri ndemɗa heen kono moom wota wattu heen gerte par ce que ko ɗum taaki ha mbaa wadde évité ñabbuji ɗi gannduɗa gerte si tawi ndemanoma ɗo i wonndu no e ñabbu si a watti heen gerte tan ñabbu o mbo sottat toujours mbo tawa omo ɗo ɗo parcelle ɗo mais a change i façon cultural o tan ɗi wawi wadde arrêté cycle ñabbu o donc mo darto ɗum takata ha yiiya rotation cultural o omo moƴƴii e doow doow liggotoɗo e geesa donc pour affaire toppitagol ngol toujours ko wayno entretien o ni ko gannduɗa ne soomi heen geeɗa kaewɗe ɗum woni cerclage o binage désherbage o foof ko heen jeeya parfois même triatement o ina nattine e nder entretien par ce que foof ko pour danndude jalluɗi ɗi huuɗo ko pour danndude jalluɗi ɗi kala ko gannduɗa ɗi haɗat ɗumen mawnu walla kadi ppur danndude jalluɗi kala ko gannduɗa koko yakkata wawi ɗum wadde attaqué ha bonna croissance muɗum wawa wawa yaarude no hanniri ni donc ɗm ɗo foof so ɗen geeɗe denndi dinama foof wawa naatinede e entretien donc ɗum foof ndemoɗo o omo footi anndude ɗin foof étape uju hommo saaha kadi poɗɗa ɗum waad mais mi laayi naane toppitagol geesa mom ala wattu sa heeɓi aaw eto woto huuɗo folma par ce que huuɗo ko surtout woni woni ennemi numéro 1 e jallugol
caggal huuɗo ko ko ko hayso wona huuɗo kone aɗa wawi tawi kadi wonde neɗɗo mo gannduɗa woni ni mbiɗa ko jurnittoɗo ko wpona ta ko e nder geesa he beele ɗum ala ko bonnataso tawi waɗi ko bonnata wawa immande ɗum giila law to banŋge produit e ko nanndi heen eyyi kono kadi ndemowo o sa yiiɗi kadi remde mbimi wonɗo footi ƴoogoy kabaruji ha wawa finde dawa remoya walla kadi o wasa dawoyde remoya
<hesitation> <hesitation> kabaruji ɗi nanɗo par ce que en layino jamanu mo gonɗen o ko jamanu changement climatique donc il faut kadi yimɓe ɓe mbatta yii donc information météo ina waɗi solo imagine hannde ko entretien janŋgo ko poɗɗa waɗoyde entretien ɗi wawi wonde taw ko waɗani ni dépendre engrais météo weeɗama information hannde janŋgo ndiyam kewɗam ina footi ɗamina voilà ina ɗamina kooɓe ɗamini wawi ara wawi waasa ar jooni si tawi ɓe layanimama information mais a waɗi considéré information manam a jaggani holko footi woon a yaahi a fini tan a ƴetti engrais ma a rufoyi geesa ma so ndiyam kewɗam tooɓi tan engrais o foof a perde tanmo ta jallugol ngol hutoraki ɗum donc ko takki ha wiiye yimɓe ɓe yooɓe ketto information climatique gummorɗo ANACIM ko pour wawdemo huutor wona pour heɗade tan kabaru o mais so a nanimo hoɗum poɗɗa waad
hoɗum poɗɗa waad
exactement donc ko ɗum taagi yimɓe ɓe pooti heen watti wiide kala opération culturelle walla kala activité mo poɗɗa waad yo a reeno tawa aɗa heeɗiti information mo gannduɗa ko kabaru ngummorɗo to to ANACIM haysi wona kamɓe <hesitation> an o e hoore ma si a wawa hebde kabaru o directement ko hammani ko radio o toujours sa heeɓi kabaru tan waɗanmo sakanmo e yimɓe hee rewna information kala keɗotoɗo radio foof wawa dañje kabaru o ayi donc agent ji ɗi kadi nanɗo conseillé de proximité kala agent kadi mo cohluɗon surtout e sengo conseil e faade e ko ko yata e geesa liggiri geesa donc aɗa wawi namdade conseil manam mi wawa ma wadde accompagné heen layanma ko foota waɗede selon e jamanu mo tolni ɗa e geesa ma ayi donc ko ɗum gandal ko gannduɗa woɗɗi woɗɗaki si tawi a annda a namdima tan pamneɗa mais so awi a annda a namdotako kadi aɗa ɓeydat majju yee
sa anda a namnaki a ɓeydoto majjude ha jooni to banŋnge entretien woni denkaka to banŋnge hono ba ɗon geesa ma to jalluɗiɗi e fawade e kabaruji ummotoɗi e ANACIM ɗum ɗon mbiɗa sikki ko hunde nde gannduɗa koko footi woon saabu a hokkiriɗo yeeru so tawi ka ponnoɗo wadde engrais kono kadi hayso tawi ko ponnoɗo remoyde janŋgo yeero ANACIM wii ina ɗamina janŋgo de ndiyam ina wawi jippade e diwan o mo gonɗen walla akdi ka ponnoɗo janŋgo waɗoyde produit gaam haɓede e yogay kullon kon gannduɗa a yii kon e nder geesa hee a wiyama janŋgo de ina ɗamina ma ndiyam kewɗam toob beele sa heeɗaki ɗum ɗon ala saɗende nde ɗum wawma jibinande e sa fini tan mbaɗoyɗa tawa a fawaki e kabaruji météo ɗi
effectivement ɗi wawi ma addande saɗende par ce que comme no mbimi ɗo naane ni so tawi a <hesitation> heɗaki kabaru météo a fini tan a ƴetti engrais ma a yaahi e geesa ma a woppi ha geesa ma foof fantima machallah a waɗi heen yakar mais a yalti geesa ma tan tooɓo aari tooɓi ko heewi engrais ma o foof yaahi boowal jallugol ngol heeɓani ɗum hutorde ɗum ko perte e ma mais ɗi wawno woon so tawi a heeɗino kabaru météo jombani ɗum ko geɓɓunoɗa waat aɗa wawno fadde ha so tooɓi haa silti gara wadde engrais maɗa o ayi mais wasde heeɗade kabaru taagi ha natɗa e erreur e geɗel gotel ngel so tawi ko mbaɗannoɗo prété produit muɗum hannde a fiini tan a dañani information a dañani kabaruji gimmotoɗi to météo pour waw wawde anndude est ce que hannde tooɓat walla tooɓata a ƴetti produit ma a waɗoyi traité ndiyam kewɗam aari jippima traitement maɗa o foof yaahi par ce que ko mbatta traité ko fofoof koye haako hee darto donc si tawi noon ndiyam kewɗam tooɓi tan ɗum foof jippoto yaaha e dner leydi ɗum kadi wona perte ma donc attaque o tawa ne wawi waɗi favorisé leɗɗe maɗa ɗe pour ha attaque wawaɗe jaggu donc ko toujours kala joom on ɗon wawi ɗumantin hayyi e hoore ma si a wawa hebde axé direct e information on tan mais au moins aɗa wawi namdade ɓe gannduɗa eɓe kammani dañde météo radio omo nanɗo souvent o dañat kabaru gummorɗo météo direct à temps réel kala ko footi kewde ko hayyi les informations DECADER ɗe gannduɗa par balɗe sappo jaltirta ɗum foof heeɓe mbeɗira ɗum hono situation météorologique footi wa e nder ɗe balɗe sappo si ko ko foti toob ma ɓe layanma si tawi ko hokkere foti waad ɗum kadi ma laaye e nder ɗen balɗe sappo donc tout récement tan wona bulletin dernier DECADER mois de juillet kadi mo yalti woni ɓe laayi heen wonno no ndiyam ɗo ɗamina à partir de 25 simi jumani ha heeɓi voilà donc hannde ko ni waawno par ce que en dañi ndiyam ni kono ayi toɓani hen henndu e ɓuuɓol
nde ɗo ƴiwonde sa ƴeewi giila Mali nawi ɗum e cukki ha naati Mauritanie ha naati Sénégal ha natiri sengo
exactement
Kedougou to ha ari diwan Matam
selon sakh les informations toon tooɓi hedde Kedougou toon tooɓi ha Tambacounda e pourtant information depuis ko wonno 15h eɓe cukke e situation no yaari foof eɓe laaya eɓe laaya no ƴiwonnde ko ɗo tolni ɗo tolni ina ɗamina Tambacouda Kedougou ma toob ha rawatina zone sud o memoyi hedde Kolda en mais toon tooɓi kikiɗe ɗo
machallah wadde ɗum ɗon kabaruji hannde météo kam mbiɗa sikki kala tan gonɗo e nokku tan mbawɗa wonde foof e nder Sénégal aɗa footi waw wadde feere aɗa heeɓa walla aɗa heeɗo ɗin ɗon kabaruji saabu koko wallanma hayso tawi a wona ndemowo e kala noon e fannu gollal gollotoɗa aɗa footi e heeɗade kabaruji immotoɗi e météo ma wallitmo e gollal ngal gollotoɗa ha tengti noone ndemowo o saabu entretien o mo mbiɗen jooni golle kewɗe nani e nder entretien hono ni no mbiɗa ittude nde huuɗo ɗum koye entretien jeeya ɗum woni entretien gaadiɗo o kono so tawi a ala kabaru sa fini a dawri ittude huuɗo haade ma jippo ndiyam jippima so renaki ɗum ngol ɗon dawol ma woon tan meere kono kadi sa dawri waɗoy engrais haade ma gaynu ndiyam jippima ina wawi engrais o wonta meere sa daawi kadi wonko jiiɗa e nder geesa ma aɗa dawi gaam wadde produit beela haaɓa de ɗum ɗon so ndiyam jippima heen kadi on ɗon produit kadi wontat meere ko kaɓotonoɗa ko kadi heddo ɗon walla ɓurda ɓuura boom hebde doole goɗɗe ɗe ɗe o alano wadde ɗum ɗon foof noon ne wawma heen wallidde a ko hebde nde o kabaru météo sa heeɓi kabaru o ma anndu aɗa wawi waɗoyde walla kadi aɗa wawi moñde ha hunnde kadi waymo eyyi ɗum ɗon noon mbi sikki ndemowo to banŋnge kadi karallagal mum footi ɗum hannde yettinde ɗon footi ɗum kadi famnude ko ko fewti e ɗi ɗon kabaruji hannde ɗi gannduɗa météo ina ɗum kadi ne yaltina kala saaha woni ñalawma kala so tawi o ala on ɗon kabaru kono on <hesitation> ɗo ɗo gannduɗa ɗon koɗɗa wasani ɓe gannduɗa kala subaka mo Allah waɗi eɓe keeɓa kabaruji ɗi aɗa wawi nodndude namdoɗa <hesitation> agent ENCARE o nani saaha foof omo heeɓa minen radio o minen ɗo saaha foof minen keeɓa saabu so tawi radio o ko huɓɓaɗo 24H/24 kala waftu waftuji ɗiɗi waftuji tati aɗa heeɓa kabaru aɗa wawi haalde e radio kono noon jamanu ni no radio huɓɓirta ɗum taagi woon kabaruji ɗi gannduɗa haysa heeɓi ɗin aɗa heeɓidina a wawaɗi saktu radio saabu tawat on ɗon saaha kadi ne radio o huɓɓani kabaru météo a joogi tan ko ko waktu yel mum ngel gannduɗa ngel ko dattu ngel so tawi yawti ɗon tan tawat kadi ne wayle mum goɗɗum kadi ne naati wadde noon ina waɗa fayida ndemowo o acca hakkille mum heen kono acca hakkille mum ɗo ɗo gannduɗa koye mumen o wondi e omo ɗamini eɓe keeɓa ɗin ɗon kabaruji Sadio Déme to banŋge entretien oɗo mbiɗo sikki ko hunnde wadde fayida kono holko mbasiytoɗa ɗon hannde remooɓe ɓe a so tawi ndewo o awi hannti ha gasni tan e geese ɗe gannduɗa ko ko heen kadi o yakori te alaysago entretien o wooda e fannuji kewɗi feere kadi ne lelnata e feere nde waɗata kadi ha on ɗon entretien mo gannduɗa o omo footi waad ndenka ka ɗon geesa ndenka ka wona ndenka daw daw lawol beele janŋgo e jaam o daaña ko wiite ko résultat woni njencundi ndi ganndeɗa ndi ko heen soyni e ko liggoto ko
ko ɓeydude wakkilare tan par ce que a wawa reem haa kantina taw a waɗani entretien ɗum moom c' est impossible kala ɗo gawɗa foof il faut toppitoɗa geesa ba sa toppitima a hantima nde doora miijade pour affaire cooñal mais si a awi tan a woppiri ni noon aɗa jooɗi a wii aɗa faadi ko coñal paɗɗa a renaki tan huuɗo huuɗo coñoyta ayi donc toppitagol ngol moom voilà
surtout ɗe geese yimɓe labɗe tan omo photo a omo wiiya to
ayii
hayyi ASP parcourt rawane noon waɗi geese yimɓe tan o footi toon artiri ga <laughs> ko geesam ko geesam kala mo fotti mo wuuri inchallah saɗa yiiɗi gooƴe tan kala minen foof min diaganoma gooƴe e duuɓi tati naayi min jiiyani hay saaku ɗon min paami noon tigii rigii geese yimɓe o holliranno
ayii de
eyyi ɗum ɗon noon ndemowo ene footi rentade ɗum ko ASP parcours e jikku jiggu daw
<laughs> mbiɗa weltin ma DG waw entretien wona ko wona ko watte néglisé e geesa donc si a reemi geesa ma tan ko jaranima ha ɗaɓɓoyɗa awdi ko jaranima ha ɗaɓɓoyɗa wadde labouré on coono kadi mo dañɗa heen ha gawɗa donc wota woppirɗum ni yaara meere donc il faut toppitoɗa s atoppitaki tan ala ko dañata haydara donc koni waata a naati e e examen ha paari a goppuɗo bic a naworani haydara jaaɗa juuɗe ɓoole ayi ɗum noon wona ko feewi donc kala ko gannduɗa ko janŋgo janŋgo koko bonnantama e dow liggey ma donc aɗa footi ɗum ummanade laaw gannda ko poɗɗo reew jagga heen tiiɗa mabaɗa heen ko mbawɗa ha yimɓe fo gannda vraiment kaari waɗi hayso a dañani annde vraiment oɗo ko Allah woni tottani ɗum kono sengo wakkilade vraiment mo wakkili donc entretien o ko heen footi footi jeeyede wona ko foota waɗe néglisé ha heeɓi tan awde à partir de ɗo awre ma ɗo gaasi ɗo entretien o ko ɗon mo fuɗɗi ɗon ko ha jamanu ɗo mo gannduɗa kayi a miijima e wiide ƴew ko cooñal voilà donc aɗa wawi yawtude on ɗon étape naatana pour pour coñal ngal donc façon façon ndema foof e façon coñal mum kadi an anndi gawri o e masara o e gerte ɗe yo hunnde yo wotere ayi donc ko étape uji ɗi gannduɗa ko koko koko jeeya e nder ndema donc hunnde foof il faut ndewa e mum ha mbawa sa hantini ɗum doora yaltude e étape goɗɗo donc étape entretien o moom c' est primordial e crucialement e nder nder ndema a wawa reem te mbiya a toppittako sa toppitaki tan ala ko dañta
ala ko yahata jarama Sadio wadde bandiraɓe nani paami to banŋnge entretien woni toppitade nde geesa maɗa kam ɗum ɗon koko footi kono kadi gannda holno toppitorto ɗa aɗa wawi toppitade taw kadi toppitogol ngol ina a ŋakki saabu ko poɗɗa ko wadde walla ɗo ɗo poɗɗa ƴewde kabaruji ha mo gannduɗa no mbaɗirta tawa ɗum ala saɗende ne wawi taw wonko ŋakkirma heen seeɗa ɗum ɗon noon alaysago geetoɗa ɗum heeɓindade beele janŋgo e jaam kala kaɗa waɗa heen taw kadi ine haadi e koye ɗin ɗon kabaruji ɗi kebɗa beela ɗum wasma kadi addande liggey laabi ɗiɗi walla kadi wasde ngal woon ha laabi ɗiɗi so tawi ka connoɗo engrais mbaɗa waftu mo a fotano wadde yakko walla kadi so tawi ka connoɗo produit mbaɗa waftu ma fotano wadde yakko daaña kadi caɗale ɗe gannduɗa ɗe ina wawi so tawi ka kumpitinoɗo ko kewi to banŋnge kabaruji ɗum ɗon foof hebtotakoma Sadio Déme Allah jarama en jarama